Halkaan ardey aya fadhido sadex arday waxay wataan qamiisyo cadaan ah midka ogu horee koofi uu wataa een sadex aa muuqata qaarka kalena way joogan ayaga bas ma ahan

Halkaan aapa fadhiyo apa wayeel wayee oo waxuu wataa okiyaale koofi cimaamad iyo shaati gadashiisa guri yaa ku yaalo alpaap maraa suran alpaabka

Halkaan rotiya lagu gara mel roti lagu gado waye roti badan ayaa yala ninaa gacanta usaran tahY een mel roti lagu gado laba nina hedaysa mid wuxuu wata shar cadana iyo macawis cadana